Toeram-pisakafoana iray, ary misongadina ao anaty vata fitaratra ny karazana sakafo maro, mahavoky, tena tsara ary matsiro tsara! Ahasiarovako ny fihivanianako tany amin'ny sokokou tany andrenivohitra tamin'izany fotoana.

Vehivavy iray zarazara hoditra manao fehitenda vita amin'ny volamena. Misy ny fehitenda fohy ary misy ny fehitenda lava. Samy misy haingony avokoa izy ireo ary tena manendrika azy satria dia sady tsara no mihaja. Mety tsara ho an'ny fotoana rehetra ihany koa.

Trano fandraisam-bahiny iray miloko maitso ny rindrina ary ahitana seza fandraisam-bahiny roa miloko fotsy, eo afovoany dia ahitana latabatra miloko fotsy sy mainty vita hazo, ahitana voninkazo ihany koa.

Vatan-dehilahy maromaro : ao ny tanora, ao ny ankizy ary ao ny Raim-pianakaviana mamatotra kisoa handeha hovonoina ampiasaina amin'ny famadihan-drazana. Mampahatsiahy ny fahiny tany an-drenivohitra rehefa handeha hamadika iny.

Vokatra iray fikarakarana volo mety tsara ho amin'ny vehivavy rehetra ; tsy mifidy vola na ho any tanora na ho any renim-pianakaviana na ho any zazakely. Maro ny tombotsoa azo avy aminy satria manatsahatra ny fihitsanan'ny volo, manatsahatra fahatapatapahan'ny volo ihany koa ary mampatevina ny volo.

Vokatra iray ao anaty fonosana mavomavo vokarin'ny orinasa " Tia ". Vovoka tamotamo izany hoe : vita natoraly tanteraka ; maro tokoa ny tombontsoa azo avy aminy satria dia afaka hanadiovana tarehy ary amidy mora amin'ny vidiny mirary.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe gazetiko .Anisany fampitam-baovao an-taratasy eto Madagasikara moa ny gazety. Toy izany ny vaovao tany Ambohidratrimo izay nahitana rangahy telo amin'ny valopolo taona hita faty tsy nisy tongotra intsony.

Gazety iray, mitondra lohateny hoe "TARATRA". Anisan'ny fampitam-baovao an-taratasy eto Madagasikara hatramin'ny ankehitriny. Toy izany ny vaovao momban'ny fifamoivozana tao an-drenivohitra, izay nahitana vehivavy bevoka, niara maty tamin'ny vady aman-janany.

Mofo akondro efatra eo ambonin'ny vilia fotsy. Mendy tsara ary mikarepoka tsara. Hatsiarovako ahy sy ny zokiko lahy, rehefa hariva ny andro fony mbola kely dia mandeha mihinana mofo akondro sy misotro ronono eny andafy atsimo.

Vehivavy tanora iray, zarazara hoditra, olioly volo ary misy haingony ny volony. Ny akanjony dia lava tokoa, ary manao kiraro fotsy izy. Maka sary eo aorian'ny voninkazo raozy fotsy maromaro izy, tena tsara.

Menaka iray natao ho an'ny volo. Mety amin'ny karazam-bolo rehetra na olioly na tsotra. Ho fampiasana azy dia hosorana amin'ny hodi-doha hariva alohan'ny hatory. Vita natoraly ary maro ny tombontsoa azo avy aminy, toy izany ny fahatevenan'ny volo, fahalavan'ny volo.

Mananasy maromaro, vaventy tsara, masaka tsara. Maro ny tombotsoa avy amin'ny fihinanana ny mananasy ; tsy latsa-danja amin'izany ny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ny mananasy dia manampy amin'ny fandevonan-kanina, fa ny mananasy dia manasitrana n'y homamiadana ihany koa.

Fehin-tenda iray vita amin'ny volamena. Manana ny haingo mampiavaka azy, izay ahitana lolo anankiroa. Mety tsara hoan'ny vehivavy, na tanora, na lehibe; ary tena tiany raha atao fanomezana rehefa amin'ny andron'ny mpifankatia.

Toerana iray fivarotana asatanana vita eto Madagasikara ; izay tena mampiavaka ny Malagasy. Eto dia misongadina ny sary sokitra miendrika Madagasikara ; ahitana sarina ravinala eo apovoany ; ampiasaina ity sary sokitra ity mba ho fitoerana pensily.

Vokatra iray fikarakarana volo ao anaty fitoerana miloko mena misy sarona fotsy, vokatra vokarin' i Ilosoa vita natoraly tanteraka ary tena tsara ho amin' ny volo, tsy mifidy volo fa mety amin' ny volon' olona rehetra, maro tokoa ny tombotsoa azo avy aminy toy izany ny manatevina ny volo ary manalava volo.

Toerana iray fivarotam-boky, ahitana karazam-boky maromaro, ao ny boky mitantara fitiavana, ao ny boky manana tantara mampalahelo, ao ny boky ahitana fampianarana maro, mety ho an'ny olon-drehetra, na efa Ray aman-dReny, na ihany koa mbola mpianatra.

Boky maromaro amin'ny teny vahiny. Ahitana karazana tantara maromaro ihany koa, toy izany ny tantaram-pitiavana, tantara mampatahotra ary ao ny tantara mampalahelo. Maro ny tombon-tsoa azo avy amin'ny famakiana boky ; afaka atao fialam-boly izy io ary afaka hanitaran-tsaina ihany koa.

Menaka natao ho an'ny vehivavy bevoka. Ao anaty tavoahangy ary misy sarony volomboasary. Tena tsara kalitao, tsy mampisy tsatsakoatra ary amidy mora amin'ny vidiny mirary. Marihina fa vita natoraly ihany koa.

Maro tokoa ny asa tanana vita eto Madagasikara izay tena mampiavaka ny Malagasy. Eto dia misongadina ny sary sikotra toy izany ny sary sikotra miendrika aloalo ary ny sary sikotra mendrika baobaba, ahitana fitaovana ao an-dakilasy ihany koa toy ny sotrobe.

Trano lehibe iray miloko fotsy, misy lavarangana, ahitana aro fanina vita amin'ny fitaratra ary ny varavarana ambany dia vita amin'ny fitaratra avokoa. Ahitana tokontany feno bozaka ary ahitana zava-maniry maitso mavana aok'izany.

Sary efatra ao amin'ny trano fampirantiana iray. Ahitana lambahoany avokoa ny sary efatra izay lamba tena mampiavaka ny Malagasy, ny sary etsy ambony amin'ny sisiny avaratra kosa dia ahitana ny sarin'i jeneraly Ramakavelo mivady.

Trano lehibe anankiroa ahitana rihana ana-kitelo avy izay hita eny amin'ny anjerimanontolo eny amin'ny oniversite Antananarivo eny Ankatso. Maro tokoa ny mpianatra hita ao fa ireto trano lehibe anankiroa ireto dia natokana ho amin'ny mpianatry ny lalàna sy ny siansa pôlitika.

Toeram-pivarotana iray any an-tsena. Tena miavaka satria zavatra miavaka tokoa no amidy eo. Toy izany ny sakamalao, ny sakay, ny tamotamo. Ny tamotamo sy ny sakamalao dia afaka atao amin'ny loaka tsara. Sakay kosa dia azo hinanam-bary tsara.

Ovy nendasina. Tetitetehana ny ovy, ary endasina anaty menaka avy eo. Anisan'ny sakafo tena mampiavaka an'Antsirabe ity sakafo ity, satria any amin'ny faritra Vakinankaratra no toerana ahitana fambolena ovy maro indrindra eto Madagasikara.

Toerana iray ahitana boky maromaro noho izany ahitana karazana tantara maromaro iany koa : ao ny tantaram-pitiavana, ao ny tantara mampalaelo ary ao ny tantara mampataotra. Mety ho any olon-drehetra na mbola mpianatra na efa Ray aman-dreny.

Lehilahy iray eo am-pandokoana efitrano ao anatina trano an-dalam-panamboarana. Ny efitrano dia miloko maitso sy volontany ary fotsy. Tena tsara tokoa satria olona matihanina no efa manao azy.

Toeram-pivarotana iray ao anatina tsena iray, hita ao ny tongolo gasy, ny sakamalao ny tamotamo, ny tongolo ary ny karazana sakay ; ahitana sakay mena ary ahitana sakay maitso. Amidy mora avokoa amin'ny vidiny mirary.

Toeram-pivarotana iray izay mampisongadina ny asa tanana vita eto Madagasikara. Toy izany ny hetra izay vita amin'ny oditra misy loko mainty sy volontany; eo ihany koa ny haingon-trano sarina lolo; misy ihany koa ny firavaka vita amin'ny vakana; misy ny fehi-tanana ary misy ny rojo; eo ihany koa ny fitaovana ao an-dakozia, ahitana kaopy misy kisarisary.

Lehilahy tanora iray mitondra kitapo izay eo am-panadiovana zaridaina eo an-tokotany. Misy voninkazo mahafinaritra eo an-jaridaina ary efa saika voaala avokoa ireo ahi-dratsy mety hamono na hanimba ny voninkazo.

Toerana iray fivarotana asatanana vita eto Madagasikara izay tena mampiavaka ny Malagasy. Eto dia misongadina ny sary sokitra izay miendrika Madagasikara ary ahitana sarina ravinala eo afovoany. Ahitana ihany koa sary sokitra izay miendrika aloalo. Eo ihany koa ny poketra vita amin'ny hoditra.

Garana maromaro mavo tsara, masaka tsara, vaventy tsara. Anisan'ny voankazo be mpakafia indrindra satria dia maro ny tombontsoa hoentiny; indrindra eo amin'ny ara-pahasalamana toy izany ny ho an'ny olona manana tosi-drà ambony.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe: "Taitra Maraina", anisany fampitam-baovao an-taratasy eto Madagasikara, toy izany ny vaovao ara-politika izay mikasika ny fanendrena ny praiministra, tokony ho sahy manova ny filoham-pirenena.

Tanimbary maro any ambanivohitra, midadasika, efa fotoana fiakaran'ny vary, efa ahitana vary mavo avokoa eny an-tanimbary hany ka tonga ny vatan-dehilahy, ao ihany koa ny zaza amam-behivavy mba hijinja vary ary entina ho velesina.

Toerana iray fivarotana legioma ao anatina tsena iray, maro karazana ny legioma hita ao toy izany ny voatabia, ny karaoty, ny ovy ary ny baranjely ary eo ihany koa ny korzety. Tena tsara satria dia mitondra hery sy tanjaka ho an'ny tsirairay avy ny fihinanana legioma.

Vehivavy tanora iray zarazara hoditra, mandoko volo ary mikirazorazo volo. Manao ambonin'akanjo miloko mavokely ary manao zipo fotsy misy teboka mainty ary manao akanjo ba miloko mainty miaraka amin'ny kiraro fotsy.

Loko natokana ho fanaovana hosodoko ahitana loko maro izay mihisa roa ambiny folo: toy izany ny fotsy, mavo, mena, maitso, manga, volom-parasy, volon-tany, ao koa ny mainty. Mety ho an'ny olon-dehetra fa indindra indrindra afaka hianaran'ny ankizy.

Sekoly iray amin'ny ambara tonga ambany ara-mpanjakana miloko fotsy ilay sekoly ary hahitana kisarsary maro loko : eo ny loko mavo eo ny lokovolom-boasary ary eo ihany koa ny loko manga ahitana mpianatra maromaro eo toko-tany ary mpampianatra ihany koa.

Gazety mitondra ny anarana hoe tia tanindrazana anisan'ny fomba fampitam-baovao an-taratasy amin'izao ankehitriny izao toy izany ny vaovao momba ny ahiahy indray amin'ny fisian'ny pesta satria dia nisy olona efatra maty ary nisy olona dimampolo mahery efa arahi-maso toy izany ihany koa ny vaovao momba ny asan-jiolahy izay nahitana mpivady nokapaina famaky teo imason-janany

Raim-pianakaviana iray manao satroka, manao ambonin'akanjo mena ary manao ambonin'akanjo maitso, manosika sarety, mitondra enta-mavesatra iray. Reraka izy nefa miezaka satria tiany ny ankohonany. Hany ka io ny asa fivelomany.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe " tia tanindrazana " anisany fampitam-baovao an-taratasy eto Madagasikara ny gazety. Anisan'izany ny vaovao momban'ny trafika ana volamena avy eto Madagasikara izay milaza fa mampivarahontsana ny tatitry ny iraisam-pirenena.

Akanjo bà fotsy, ampiarahana amin'ny pataloha mainty sy kiraro mainty sy fotsy. Tena tsara ary mety tsara ho amin'ny andro mangatsiaka ary tsy mifidy satria dia tena mety na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, na raim-pianakaviana na renim-pianakaviana, na tanora.

Lambahoany iray miloko mavo misy soratra hoe : "Madagasikara" ary ahitana sarina aloalo. Eo ihany koa ny sarina vehivavy anankiroa izay manao fitafy avy any amorontsiraka. Tena mampiavaka ny malagasy moa ny lambahoany.

Toerana iray fivarotana akanjo eny amoron'arabe ao an-drenivohitra. Ahitana karazan'akanjo tokoa : ao ny akanjo ho an'ny lehilahy ary ao ny akanjo ho an'ny vehivavy. Ao ihany koa ny akanjo ho an'ny ankizy kely. Tena mora nefa tsara kalitao.

Sainam-pirenena vahiny iray, ahitana karazana loko telo. Ao ny loko manga, loko fotsy ary ny loko mena, ary ahitana sarina kintana mena eo ambonin'ny loko fotsy. Anisan'ny zavatra hanavahana ny firenena tsirairay avy moa ny sainam-pirenena.

Fiara iray fitondrana mpanambady voahaingo tsara amin'ny voninkazo fotsy ahitana ravina maitso ary eo ihany koa ahitana lamba fotsy sy lamba mavokely, tena tsara tokoa ary tsotra nefa mihaja.

Lambahoany iray miloko manga ahitana sarim-boninkazo miloko volomboasary sy miloko mavokely, ahitana ravina maitso ihany koa. Tena tsara ary anisan'ny lamba mampiavaka ny vehivavy eto Madagasikara.

Tanàna iray any ambanivohitra, ahitana trano maromaro; mitafo bozaka, vita amin'ny biriky tany ary misy ny trano ahitana rihana fa misy kosa ny trano tsy ahitana rihana. Tena mahafinaritra satria mapatsiahy ny tantara fahiny tamin'ny mbola nipetraka tany ambanivohitra.

Trano anankiray miloko fotsy sy volondavenona. Misy rihana, misy lavarangana ary misy arofanina. Ny varavarankely dia vita amin'ny fitaratra avokoa. Ny varavarambe kosa dia miloko fotsy ary misy tsipitsipika volondavenona ary misy hazo anankiroa maniry eo aloha.

Efitrano fandraisam-bahiny iray, miloko fotsy; ary ahitana fandriana iray, ho an'ny olona roa. Ary misy ondana misy sarim-boninkazo; sy lambam-pandriana misy sarim-boninkazo; ahitana lay miloko mavokely sy fotsy ihany koa mba hiarovana amin'ny moka.

Voatabia maromaro masaka tsara, mena tsara amidy eny an-tsena. Maro tokoa ny tombon-tsoa entin'ny voatabia satria dia mety ho an'ny zaza mitohana, eo ihany koa ny fomba maro azo ampiasana ny voatabia toy izany : azo atao lasary ny voatabia, azo atao fangaron-daoka ihany koa ny voatabia.

Raim-pianakaviana iray manao satroka volontany manao ambonin'akanjo manga ary manao ambanin'akanjo miloko volondavenona, mandoko tamboho iray ho volontany ity raim-pianakaviana ity, tena tiany ny asany satria io ny fivelomany.

Haingon-tsofina sy fehitenda iray vita amin'ny volamena, notefena miendrika volana ary ahitana haingony miendrika sary kintana eo ampovoany. Tena tsara kalitao, nefa amidy mora amin'ny vidiny mirary ; mety ho an'ny vehivavy rehetra ihany koa.

Sainam-pirenena iray ahitana loko anankitelo toy izany ny loko maintso, ny lokomavo. Eo ampivoan'ny lokomavo dia ahitana sarina kintana amin'ny loko mainty. Ny sainam-pirenena moa dia anisan'ny zavatra iray hanavahana ny firenena tsirairay avy.

Penina fampiasan'ny ankizy any am-pianarana, ary misy karazany roa ambin'ny folo ny lokony, ireto avy izany : ny mainty, ny mangakely, ny mavokely, ny maitsokely, ny mena, ny manga, ny mavo, ny maitsobe, volomboasary ary ny volomparasy.

Vokatra iray fampiasa amin'ny volo. Menamena ny lokon'ny vokatra, tsy mifidy volo fa mety amin'ny karazam-bolo rehetra. Tena tsara tokoa satria mampatevina volo, mampangirana volo ary indrindra indrindra miaro ny volo.

Peratra miisa efatra vita amin'ny volamena eo amin'ny tananan'ny vehivavy anankiray notefena mba samy mianana niaingony ny peratra tsirairay avy, ao ny misy vatony ary ao no manana endrika efajoro. Tena tsara tokoa afaka atao fanomezana.

Tranom-barotra iray eto Madagasikara izay mampiseho sy mampisongadina ny asa tanan'ny malagasy. Tena tsara satria maro karazana ireo pôketra vita amin'ny rofia sy ny satroka vita amin'ny rofia ary maro loko azo hisafidianana ihany koa.

Toerana iray fivarotana fitaovana fampiasa ao an-dakozia. Eto dia misongadina ny fitaovana anankiroa miloko fotsy. Fanaovana ranom-boankazo, mandeha amin'ny herinaratra, mora ampiasaina, tena tsara kalitao anefa amidy amin'ny vidiny mirary.

Lehilahy tanora iray tsara tarehy misy volom-bava, ary ny volony dia mirandrana mirotsadrotsaka misy haingony, manao fehi-tenda sy fehi-tanana mitovy ary manao famantaran' ora eny amin'ny tanany ilany. Manao ankanjo miloko maintso ambony ary miloko volom-bosary ambany.

Maro tokoa ny asatanana vita eto Madagasikara izay tena mampiavaka ny Malagasy ; eto de misongadina ny kaopy gasy, miloko manga ; ahitana soratra hoe : Madagasikara ary ahitana sarina trano malagasy.

Toerana iray fivarotana vary ao anaty tranombarotra lehibe iray. Eto dia misongadina eto ny vary makaolika samy ao anaty fitoerany avy, tena tsara, mitombo tsara ary mahavoky tsara, izay amidy amin'ny vidiny mirary.

Savony anankiroa mifono tsrara ary miloko volontany, vita natoraly. Maro tokoa ny tombontsoa entin'io savony io : tsy mifidy hoditra fa mety avokoa na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny zazakely, tsy mampa-maina hoditra ary mampazava ny hoditrao.

Toerana iray fivarotana firavaka ao an-drenivohitra. Misongadina eto ao anaty vata fitaratra ny fehi-tanana maromaro. Eo ihany koa ny haingon-tsofina maromaro. Amidy amin'ny vidiny mirary tokoa izy ireto nefa tsara sady mora.

Fiara fitateram-bahoaka anankiroa eo amin'ny zotra rejionaly, tena tsara miloko fotsy mahazaka olona enina ambin'ny folo avy ny fiara tsirairay ary mampitohy any Antananarivo, Ambatolampy, ary iany koa Antsirabe.

Fifamoivoizana ao andrenivohitra, maro ny fiara mandeha eny an-dalana ary misongadina eto ny fiara miloko fotsy, ankoatran'izay dia mifamezivezy ny olona maro eny an-dalana ary misy trano mijoalajoala ihany koa eny amin'ny sisin'ny lalana.

Tanàna iray any ambanivohitra. Misongadina eto ny tranogasy iray, ny tafo fanitso ny loko volontany, misy rihana ary ahitana arofanina miloko maitso, ahitana ankizy maromaro eo an-tokotany mampahatsiahy ny fahiny tany any ambanivohitra.

Vokatra iray ao anaty fitoerana miloko fotsy misy sarony manga, vita natoraly ny vokatra satria dia vita amin'ny vahona sy voanio. Maro tokoa ny tombontsoa azo avy aminy : toy izany ny fanatevenana volo ary ny fanalavanana volo, mety amin'ny volon'ny vehivavy rehetra fa tsy mifidy.

Tsena iray ao andrenivohitra, ahitana karazana fivarotana maro. Misongadina eto ramatoa iray manao satroka mavo, ambonin'akanjo fotsy mivarotra kapa, ary vehivavy iray manao ambanin'akanjo mainty mividy kapa. Maro loko ny kapa ary maro aza isafidianana ihany koa na ho an'ny kely na ho an'ny lehibe.

Gazety iray mitondra ny anarana hoe :« tia tanindrazana ». Anisany fomba fampitam-baovao an-taratasy eto Madagasikara ny gasyety toy izany ny vavao ara politika izay milaza fa : toy ny fanjakana tsy mahavaha olana tahaka ny tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara.